Tmajaha madiro atinoita kuchera mvura mumadhamu tunopera ngemangwena umuzvinopera ngengwena ndomadzinobatika zve umu.

Uyo mudzi uchakapona here mudzi uwo uchakapona here. Haanenge akamira nawo madhokoteya uchakapona here. Ah ndinoona ingatei watotsitsa ini. Haana kufa iyeye, uchadaro atodzima.

Iya mitombo dzodini zve dzogadzirwa nemaroboti here muzvipatarwo nyika yachinja nyatsai kuningira maro otsi ogadzira mutombo.